Paɣaba ayi n bɛ kpɛ ka binwola tamtam nimaani binwola kamani kodu biɛni ka leemu biɛni ka kodu gba biɛ nimaani n ti pahi wotamilo

Niraba n laɣam bɛ salima gbibu shee ka Mashina gba bɛ nimaani shab gbubi soobul nim n gbira ka shab yiɣisi ʒɛ zuɣusaa n gbuni binyahari

Salo n laɣim bɛ luɣi yini ka bi tam bini yahari zuɣu ka loori za nimaani ka mori bɛ nimaani ka bi shɛba wuɣi bi bɔɣiri zuɣusaa n bɛ ni maa ni.

N nyɛla ninsalnima ni bɛ n gbiri salma nima nimaani ka bi nyaanŋa maa ka koma dondoya ka bi gbubi gbanbihi n toori koma maa

Niriba n zaya paɣiba mini dabba nlaɣim zaya ka bi ye kali nɛma n zɛ nimaa ni ka nɛma maa kom nyɛ zaɣi zɛhi mbɛ ni maa ni ka so wuɣi o nubila zuɣusaa.

Teebuli n ʒɛya ka laa tam di zuɣu ka bindirigu bɛ di puuni ka boraadɛ dibaa anu laasabu bɛ dinni ka zahama bɛ ni ka gala dibaata bɛ di puuni ka manʒa gba bɛni

Namda nim kohabu shee n bɔŋɔ namda nim balibu balibu bɛ nimaani ka kɛntɛ nim panpa nimaani ka shɛli nyɛ zaɣ dozim bɛ nimaani ka anbirala nim ʒɛ nyaangi maa ka nyɛ zaɣ dozim

Doo mini o paɣa ni o bia n-zaya bɛ ʒila loori zuɣu ka doo maa zaya ka bɛ baa za bɛ tooni ka yili za bɛ nyaaŋa ka tihi ɡba be nimaani